Kumetha mayo mayidi huphera bana kamidi guyera kase ba'idi ba zokuwan kushen oykidi gidon murutata kunthidi haathara gusishe de'es.

Cililo malara deyiya murutati guyara bettes kehidi lo'iyay qoddan daroy bantaw guyara bantaw cuugan eqqidosona issiya kumetha mayuwa ma'ada hasayada eqqasu.

puutotikka sinthara toketis guyarakka uuthati de7osona guyarakka qasse uuthapfe guyarakka daro geesan aduqida cililoo mithayethay dees

Qoodankka daro uuththay beettees,aayiya yaada uuththa dafada kushiyan mashsha oykkada qanxa kessashe dawus ,uuththayika qanxettidi duuxxi wodhdhides.

tukiya ayfey deees anka qass tukiya gaaciya biishara gacees bollara haaththay qolettidi garsara gacida muruta kessees

qoodanka daro asay oosa ooththosona attumatikka dees macatikka dees issoy issoy qiphees bookkes akafara denthees woli maadettishe oosa ooththosona giddonka cililo maatay dees bazzoy beettes

dumma dumma qoodan daro asay eqqidi murutay keidi denban miicettidaga bochchi bochchidi beyidi kaa7ishe miicishe xeello sonaha guyarakka keeththay mithay beettees

Qoodanka daro dursati heemettesi issi mishiriya himmash dawusu sa'an qass melidayssa quma kammishe doossona guyarakka bazzoy beettes cililo maata tikka deos.

issi bitaney booththa mayawa ma7edi akafa oyqqidi bookkidi biitta giddopfe kessis matarakka qo dandayasay eqqidosona guyarakka keeththay beettees

Essiya puta tokkada biitta kammashda da'awus guyara qasse poolise nam'ati eqqidosona matara qeerineya laasada ullada dawus.

sintha baggara cililo mithati bazzoy beettees murutay qass denban de'iyaga haaththa qolishe kaamey boy7ees qasse sintharakka lagees

Gosha kaamiy beettees bollara qas galal7o aaziya qoodan heedzdza gidida say neya aaziya bay beettees sintharaka qas heedzdza qoodan gidiya goommay deysi beettees

dumma dumma goshsha kaameti ogiyan eqqidosona sa7aykka micetidi aybibikka baawa guyerakka maatati mithati de7oosona asaykka dee

goshsha guya kaameykka goyishe dees guyarakka qass booththa kafoti de7oosonna i qass goydi kessida cililo maatatikka guyara beettide de7osona sinthara qass ooththishe de7ia biittaykkabei

oosancho kaameykka eqqis issi bitaneykka gidduwan eqqidi guye simmi xeellees matarakka aasay eqqidi be7oosona guyan qassi mitha haythayka de7ees eqqidayka keehidi lo7eya beettan

Giddon oosancho kaamey dees kuyara keeththa dalgay beettes sinthara denbay mala lo7eya kareetha malara deya ogey beettees.

nam7u asaykka booththa mayo a ma7i dii banta duuna qachi dii muruta ayfey degga diqara wodhisoosona kaamey ehidi eqqina

Qoodanka ichashu asay eqqidosona heedzdzatikka qoomettidi eqqis guyara qassi kaamey de7es issiya qassi borssa ba7ada eqqasu.

Ha misilehanka muuziya kesiya uuthay qass uytha baqqana maaddeya yeechchay qas tukke haythay ey lo7e lo7e cililoti beettosona.

murutaykka keehidi lo7ees buro ke7idi puuttanau giiggidi cilelidi uttis qasse malayka beyade keehidi lo7es gakki binna ekkana

Murotay diccidi ayfiya immanawu gakkin daro sowappe yidi yuuyi yuuyi xeelidi keehidi lo'iya banta qofa qofa aaththidi immosona

badalay buro wonneyas gakkees cililidi malarakka lo7ees haakkidi guyara qass keeththay qorqoroy beettees

Issi uray eqqis matara qassi putotika de'osona issa bollara qorqooroy shoccetona keethayka beetes guyaraka .daro muurutati de'iyo cilliloy beetes

Murutati keehidi cililo malara beettes. Giddonka qassi aho aho gadiyappe yiidi be'anawu diyageti dees. Issoy menti ekkidi ayfiyappe duurchidi bessees.

sintharakka nam7u asay puuta tokkana oykkidi boossona guyarakka intena kaallidi deegati keehidi daro asay dees wulqama wolqama asay bolli gakkidi bishe de oosona

issi bittaney kumetha mayi7a ma7idi akafa oyqqidi muruta tokkidi biitta kammees issiniyakka qassi aa matan booththa mayi7o ma7ada muruta tokkadaka dawus

Booratikka banta quma meyosona ushachcha baggan issi boyray eqqis addirsa baggan qoodan heedzdze boorati banta umeosona entanakka qasse hee miya asay eqqidosona matan

Koyrankka daro muroto ayfethi beeththees; dumma dumma muruto ayfeti:- thimaathimee,avocadoy shiiqidi keehidi lo7iya muruthathi de7oosona.

Mithara giigida shadhe aaziya baydees. A bolla kirtasey dees; a bolla qas tukke ayfe murutoy dees; fistaleyarakka qasheti qashettidi matara uttidi beettes.

Qoodanka daro muruto ayfeti de'oosona. Dumma dumma banta maaran maaran shiiqedi de'oosona. Muurutay xeeleyode keehidi lo'es.

Maalaraka kehidi lo'ya muuruttetida abbebay bettes qasse dumma dumma maalara deiiyageti shiiqqidi uttidossona issoy booxxanawu issoy zo'oana....

Kehidi lo'iya zoo malara diya muruta ayifiya muruta eqanni geliththidi issi urayyi oyikkidi eqis.guyarakka murutati daroti banita maranni de'osonna.

Oosanchati ooso mayo mayidi banta sohon uttidi banta hillara oosa ooththosona qase murutatika daro daro murutataka murutisidika dosona

Issi addey bootha maya mayidi kumetha mayara hametanaw geda denthidi beetees. Guyara qasse shuchchara keeletida keethay beetees. Matan matan cililo keethati beetosona.

Murutay maaran maaran diccidi melidi murutoygawodey gakkin oosancho kaame yiidi goydi goydi muruta kessishi deees

oshachcha bagganka hadirsa bagganka cili lo7amaatay lo7e gibeettees issi aawaykka sintha raaqis guyarakka issi aaway uttis i qass oyqqiday mithanneee

Ushaachcha baggarakka bazzoy beettes hadirsa baggarakka bazzoy beettes giddon qass nam7u biitaneti doosona issoy jalkani ne mitha oyqqidi eqqis guyara deyagi qass uttis.

haylandey giddon dees shetereya ayfey kareetha fistaliyan dees karetha fistaliyan kareetha ayfey dees cililo maatay deees

Ha misiliyanka qoodan daro asay beettosona issoy issoy oyqidi dawutaran xaafosona sinthara qas mela biittan bookkidi kessida baata xeelles issi qass qaraxishe deos.

oosanchoti kumetha banta mayawa ma7idi bantawo bantawu deiya hiillara issi sansan uttidi ooththishe deosona murutaykka keeykey daggata bollan wothi dosona

qoodanka heedzdzu asay beettees nam7u macasati issi a akafa oyqqada aqasu issi aaway akafa oyqqidi haaththay beyasoara ogeyara yeddishe dees guyara qass maarara deya murutati cililoy beettees

giddon ogey dees ushacha baggara murutay diiccees addirsa baggara murutay diiccees sintha baggara saloy beettes dumma dummasoan biittayidees murutay diiccunna

Issippe shiiqidi meheti gelidi aaqiyaaso qashetidi mishe de7oosona. Issiya boothanne zo7o malarara dawus.

biitta denban aybibaykka cillo maatay baynna shin deeshata wude efidi heemmidi nam7u qeeri nayti simmi ekkidi soo7okkiyoosonna guyarakka melida mitha kanche beeta

miizatikka issi botan shiiqidi banta keeththan eqqidi quma mishe dee'ossona malarakka dumma dumma malay deeggati shiiqidi do'oosona.keeththaykka matara keehidi wogga keeththay beettes.

Fistaliyanka biitta qolidi abiitta bollakka puuta yeggidi ubba shiishshidi issi bolla woththidosona malayka cililo keehidi lo7ees beyaadee issife uttidos.

Cilila7a maatay beettees gala guyarakka away wulishe de7e gibeettees daro murutati beettoso naa

qoodanka beetteya bitaneti ekki dosona issi wuraykka qiba oyqqidi matan bessees guyarakka oydey beettees haaththayka hayllan deyara beettes guyara cililo malay deya mitha haythati beettes

giddon paray eqqis qoodhiyanka curqara qashettidaga issoy matan oyqis issoy matan oyqqis qasse guyarakka keeththay beettes qeeray nayykka

Para akamsana gidi ehin doktorey para oyqqidi bees ehida naykka para oyqqidi eqqidosona guyarakka qasse geleya keeththay beettees.

qoodan daro hareti hareti de7oosona qoodan heedzdzu asay eqqidosona hareti qasse qashettidi wodorara eqqidosona issoy issoy harasoa xeellees

Woliqama maheyi eqidi loyithidi xeles guyara qasi eshotana azidi eyape gesani guxeyis zi'ides

cililo maatay de7a bootan eqqidi maahey keehidi bauquma koyatho eqqidi xeellees aguyarakka qasse keehidi deya bazzuy beettes